Today, we wan talk about how de weather condition dey take affect crop wey dey ready. Now, one thing you need know be sey dis weather condition e dey affect crop well well and e get different things for de weather wey dey affect de crop. And number one: na temperature, de temperature be sey whether e dey cool or e dey hot. Now if de temperature for de day, e dey cold e good e go well crop go do well, crop go grow normal as e suppose grow but if e dey too hot crop nor go do well de temperature de hotness of dat temperature fit kill de crops you understand e make am de thing spoil, another one, na rain fall we know sey to plant something for dry season dey hard because dis rain, crops dem sef need rainwater, need water to take do well. If rain fall normal as e suppose to dey fall, crops wey we plant go get enough water to take grow, e nor go dey dry everything go dey fresh e go dey grow small small as e suppose to dey grow. But if dis rain come fall very heavy de thing big well well crops now, de water wey go come enter ground go dey too much e go come soak de root of dat crop e go make am spoil. Example na waterleaf, if you plant waterleaf for swampy place or place wey water well well, you go see sey de waterleaf go dey rot ten, nor go do well why, because sey water too plenty for dat place. Another thing wey dey affect crop readiness na sun you know sey sun, crop as a whole need sun light for photosynthesis now if de sun go well if de sun nor too shine e dey normal crop go grow well photosynthesis go take place as e suppose take but de sun come hot well well like dat dry season sun e go kill de crops so, and e go make the crop nor go grow fast e go make de crop dey delay to grow e go mke am, you nor go quick harvest am on time until you give am water so too much sun dey kill crop and e dey make am e nor grow fast. Thank you.

Okay Kontri pipu, today we wan talk about weda e get any native or traditional way if pesin fit take know say im crop don dey ready for harvest. Di answer na yes. Traditional ways dey plenty wey pipu fit take know say dia crop don dey ready to harvest. Number one na eye check. Now dat eye check be say, wen you as farmer go farm irrespective of wetin you plant, anytin wey you plant for your farm wen you go farm, first tin wey you go do, you go begin dey waka round di farm dey look. Your eye dey see your crops, evritin wey you don plant. As e be, you look am, you dey observe. Now, as you dey observe, you dey observe di colour of di crop, weda e don change to somtin wey don dey ready to harvest. For example, corn. You plant corn and you go notice say dat time wey dat corn dey very new, dey fresh, e dey green. But wen e come don dey ready to harvest, di colour go begin change to brown like say di tin wan die off. Yes, na number one be dat, wey be eye check. Number two na touch and feel. Now, in case you look am wit your eye, you see say di tin dey green, di colour no change, you fit still decide to go touch am and den you feel am to know weda e dey soft or strong. Now, e get some tins wey you plant wey if e dey ready to harvest, e go dey soft. Yes, e go dey soft. And anoda tin be say, if e dey ready to harvest, e no go hard oo. As you just touch am for hand, di tin don pluck comot. Yes. And den anoda one na birds and insect movement. Now dis bird wey we dey see for farm, dem dey sensitive to wetin we plant for dat our farm. For example, dat corn. You go notice say dat time wey you plant corn new new, wey di corn just dey grow, birds no go come your farm. Birds no go dey fly around your farm. But di moment di corn don dey ready to harvest, na dat time you go dey see bird dey fly evri wia for your farm. Dem go come begin dey stand for di corn. E mean say dat corn don dey ready to harvest. Di last—second to di last—wey I go tell you na counting days. Now, you as farmer, you know say e get some crops wey dey take one month before dem dey ready. E get some wey na two weeks, like water leaf. Like dat corn for example, na three to four months. So, assuming say you plant your corn around March, you as pesin wey plant di corn around March, you go know say by di time e reach July or August, your corn go don dey ready to harvest. So, you go dey count di tin as e dey go. You dey count am. So na so you go take know say evritin don dey ready to harvest. Thank you.

Wetin be di consequences for you to go harvest crops too early or too late? Now, wetin dat tin mean be say, you plant somtin for your farm, time never reach to harvest am, you go harvest am. Wetin be di consequences? Wetin you go face? How you go see am? Or you plant somtin for your farm, time don reach to harvest, you no go harvest am, you come go harvest am wen di tin don dey late. Wetin be di consequences? Now make we start wit di one wey get to do wit consequences for you to harvest crops very early. Make we use for example corn wey you plant. Now corn normal na for e dey dey ready between three to four months. Yes. Now, assuming say you plant dat corn by March. Di corn never dey ready, di corn dey grow up, e never reach July wey you suppose harvest am. Around April or May you comot go harvest am. Di consequences wey dey dia be say: Number one, di corn never strong. So you go harvest am amateur. Now, as e no strong so for you to harvest, pipu, di market value go reduce. Bicos say wen you carry am go market to go sell, dem go tell you say somtin no dey inside, say di corn never strong. You go harvest am, e no strong, e no go sweet to chop. Na im be dat. So at dat point wey you go harvest corn wey never dey ready, you no go fit sell am for betta money make make gain. Anoda consequences be say, if you go harvest dat corn wen e dey too late—for example, June, July wey you suppose harvest dey come—you comot go harvest am around September, October, e get consequences. And number one be say, birds for farm go come begin dey chop am. By di time dem dey put mouth dey chop am like dat, pipu no go gree buy am chop again bicos say birds don already chop am. Di market value go reduce. And anoda consequences be say di tin go strong. Evribody, pipu wey wan buy am go chop, e no go like buy am chop bicos say e go dey strong for mouth. Dem need somtin wey dey soft. So you go lose money on both end. So if you harvest am too early, you go lose money. If you harvest am too late, you go still lose money. So di best time to harvest na wen e dey di right time. Thank you.

For dis topic, we wan ask oursef question: Wetin make you make you go at ten d agricultural workshop? Now, dis agricultural workshop na dose programs wey dem dey organise, weda Govment organise or na private or na fellow farmers like you. Dey gather pipu come keep wey dey discuss evritin about agriculture. Dem dey tell you tins and tins wey you need sabi, wey you need do, how dem dey do am, modern day tins for agriculture, so dat you too wey dey into dat agriculture, you go benefit. Now, wetin motivate you wey you go do agricultural workshop? One of dose tins wey fit motivate pesin wey you go do agricultural workshop na innovation. Now, you know say evriday tins dey change. As day dey break, new tins dey comot. So di same way, di way wey dem dey do tins bifor no be di same way dem dey do am now. Evribody now don go far. Technology don dey enta inside. So if you now no at ten d all dis workshop, you no go sabi all dose tins. You go still dey do tins in di old way. And wen you dey do tins in di old way, you no go fit meet your target bicos say e no get di right knowledge to take do am di way odas dey do am. Anoda tin wey go motivate you to go at ten d agricultural workshop na networking. Now dis networking here e mean say na for you to go meet new new pipu, get new new business friends, pipu wey dey for di same field wit you. If you dey plan corn, pipu wey dey di same corn business wit you or di same water leaf business wit you or anoda tin. And for you to still go network wit pipu wey dey do oda tins for di same agriculture, like you dey plan corn, you fit go network wit pipu wey dey do poultry or fish, and den una now go come begin dey discuss. You see di new po ten tial, new tins wey you fit get benefit from dat side. So you go meet new pipu, you go get new experience, you go dey innovate, you go dey among trends, you go know wetin dey happun and how dem dey do tins for dis age. So na one of dose tins wey fit motivate you to go agricultural workshop. Agricultural.

Which skill wey you hope to go learn for agriculture workshop? Now number one tin wey you fit hope to go learn na how to plant crop well, how to plant somtin fine. Now make we tok say you dey into corn business and den dis corn business you no sabi how to plant am, you no sabi di time to plant am, so you feel say okay dis seminar wey I dey go, I dey go there to go learn how to plant dis corn and di time to plant am so dat your corn go fit do well. Anoda one be say how to control pest and diseases. Now you go notice say e get some time wey you go plant somtin for farm, by di time you come, insect don dey chop am chop am chop am, di tin now no come fine, body come be like say na di soil no good. Na pest and diseases, na insect be dat. So you fit go seminar, you say okay dis workshop wey I go so, I wan go learn how to take stop dose insects make dem no dey chop my corn again. I fit go there to go learn how to take treat my corn wey insects don already chop am, so dat e go dey give me betta fruit. You fit go seminar you go tok say dis seminar wey I dey go, I wan go learn how dem dey do farm business for dis modern days. Now, make we tok say you no know say e get machine wey dem dey use to carry block farm, to carry pluck corn. E get machine wey dem dey use to take weed grass, you na hoe you dey always use weed your grass. So you fit go say okay dis seminar wey I dey go so, I wan go learn how dem dey take use machine plant corn. I wan go learn how dem dey take use machine harvest corn. I wan go learn how dem dey take use machine weed grass. Na wetin carry you go there be dat. Anoda tin be say, I wan go learn. You fit go seminar to go learn farming business to bring betta money. Make we tok say you dey into dis corn business, but anytime you plant your corn, you harvest am, go sell, you no dey make di kain profit wey you suppose make. E mean say e get some tins wey you no dey do fine. So you fit go say okay dis seminar wey I dey go, I dey come go learn how dem dey take do farming business very well so dat you go make betta profit, you make betta gain. If you carry am go market, you go sell am well well. Na some of di reasons wey you fit go learn for agricultural workshop be dat.

Okay Kontri pipu today we wan tok about weda e get any challenges or barrier wey fit make farmer no at ten d agricultural workshop Yes challenges dey barriers plenty wey fit make farmer no at ten d agricultural workshop so now we go dey discuss dem one by one Number one na transport wahala Mo tok say dis farmer e dey for village and den di workshop dey for one city Dis farmer fit no get transport to pay from im village go dat city go at ten d dat workshop So at dat point wey di farmer no get transport dat transport now na very big challenge for am Anoda one na time Somtime dis farmer dey fit get transport but e no get time bicos of di kain of wok wey dey dia hand and to di time wey dey organizers for dis workshop put So e fit be say na dat time wey dem dey plant dia crop na dat time wey di workshop dey So dem no go fit leave to plant run come go begin dey at ten d workshop for anoda side So e go affect dem especially wen dem don hire wokas to come do wok So time na very big problem for dem Anoda wahala wey dey be language Make we tok say dis farmer na dos our big big pipu wey dey for village wey no too understand English And den di pipu now wey wan come do dis workshop na pipu wey don go school wit big big big English Dem go come na come begin dey speak am give our farmers for village wey no understand instead of dem to break am down So di tin now go make our farmers wey dey for village wey no understand dos big big big grammar dem no go enjoy di tin So next time wen you tell dem say come at ten d workshop e go tell you say last time wey una come at ten d dat workshop um di English wey you dey speak dia you been no clear me I no go fit at ten d again Di last but not di least for dis challenge na lack of information We know say if you no dey inform you dey deform If dem no tell you you no know and if you no know you no go sabi wetin to do So some of dis our farmer dey no get access to information to dey hear wetin dey happun Dem just dey like dat So dat tin na very big challenge for dem

I dey prefer hand on training pass classroom learning style for workshop. Now why I dey prefer dat one be say for dis one wey na hand on training, I dey learn fast. Wen I do somtin wit my hand, na to go sidon wan place, pesin just dey tok den you dey hear am, I no dey learn fast for dat one. Now why I start prefer hand on training be say number one na betta understanding. Now dat time wey you dey use your hand dey do am, you dey learn and den you dey follow up evritin step by step. E no be like say you go just sidon, pesin dey tok, but dis one na you dey do am yoursef. So e dey, e dey understand evri step and you know wia and wia to do anytin. Anoda tin be say quick learning. You dey very fast to learn somtin wey you dey wit your hand bicos say you don understand am quick quick, so e no go hard you. Anoda point be say mistake dey make sense bicos you dey learn from your mistake. Now wen you use your hand do somtin, yes dat time wey you dey learn am, you go dey make mistake. But as you dey make di mistake, na so you dey learn evri day dey go. So e no be like dis oda one wey you just dey sidon, you dey hear evritin. You no know weda you don do mistake, you no know weda you understand, you no know weda you don learn fast. But dis one wey you dey use your hand dey do am evri day, bicos say pesin wey dey teach you dey dia and you too you dey follow use your hand dey do am. So even if you make mistake, im go correct you and you too you go carry eye see say oh dis tin wey I do, I don do mistake for dis place, see as I suppose do am, see as I suppose do am but I come do am like dis, I come do am like dis. Now you fit use your hand correct your mistake. Di last one wey I for like tok be say e no dey boring. Yes, e no dey boring, e no dey tiring bicos say no be only you dey do am for dat workshop. Oda pesin dey, so oda pesin too go dey follow contribute, dey dey tok dia own point. You too you dey learn, you dey learn from yoursef, e dey learn from oda pesin. So e no dey boring unlike wen you go just dey classroom sidon, pesin dey tok wetin to do. Thank you.

Today topic na how you tink say agricultural workshop go benefit my community or farm, mey we look at community as a whole dat na my village ways plenty o wey dey inside dis agricultural workshop go benefit us numba one we go get betta knowledge now bifor dis workshop e get as we we bin dey do our own e get as we bin dey plant our crop e get as we bin dey harvest our crop e get as we bin dey take weed our fam maintain our crops but wit dis agricultural workshop we go get betta knowledge we go learn new tins we go learn how dem dey take plant okay no be so dem dey plant am again now na like dis dem dey plant am we go learn am and den numba two tin be say once we don get dat betta knowledge on how to plant on how to weed how to harvest we go get good yield at least say our crops go grow fine and dem go produce betta fruit so e no go be like bifor na small small fruit we bin dey get anoda tin wey we go get from dis agricultural workshop na we go learn new technologies dis new technologies be say we fit dey use hand dey weed grass we use hand dey harvest tins but wit dis workshop we fit come learn how dem dey use machine engine wit dis workshop we go come learn how to dey use machine use engine take weed grass use engine take plant somtin use engine take harvest somtin so we don learn new tin anoda one wey we go follow benefit na we go learn business skills we go sabi how to manage our fam very well go sabi how to take run di business of di fam and den take make betta profit we go follow do networkin dis networkin be say we go meet oda pipu wey dey di fam business wit us wey don dey plant am since dem get new idea dem sabi di new species of crops dem sabi evritin new so we go come begin dey network wit dem so dem dey sabi new new pipu dem get connection Lastly na job employment now wey we don come dis workshop we don learn betta skills we don get knowledge we don get good yield we don learn network we don learn new technology wok go dey so we go need employ pipu for our village all dose young pipu wey no get somtin to do we go employ dem dem now go come begin dey wok for us.

How you go take protect yoursef from extreme heat wen you dey do wok for outside First you need know say outside wok na dat wok wey no be your own but you de wok, maybe pesin call you say make you come go wok for am for im farm ehen na dat one be outside wok Now how you wan take protect yoursef for di heat maybe dat sun Numba one you need wear light cloth you know say you dey go wok understand sun so you no need you no need to wear cloth wey heavy so na just light cloth and den dat cloth wey you wan wear wey dey light e need bill long sleeve so dat e go cover your hand well Number two you need use cap or hat e get some cap wey dey very big like dis round you need cover am for your head now wen you cover am for your head e go protect your head and your face sun no go dey heat you directly Anoda one wey e need protect yoursef na you need to rest under shade wen you don wok like dat you dey tired you no no go siddon for wia sun go dey touch you find one tree wey dey there for corner rest make dat cold breeze dey touch you so as you dey rest so you dey recover back your energy and e dey protect yoursef from too much sun Anoda tin wey you go do na for you to drink water well well yes sun dey hit you yes you wear long cloth and light cloth but you need wia you need drink water so dat you go dey hydrated make you you go still get energy to do di wok Second to di last say you need wok from morning or you wok for evening you know say sun dey dey very well for afternoon dat morning time too sun dey follow there so but dat morning sun no dey too heavy like dat so you need wok early in di morning from dat time five o'clock or six o'clock you wok am all you do wetin e suppose do you wok and den you fit go in di evening from four o'clock like dat so dat afternoon hot sun bifor twelve o'clock e don finish you comot you no touch you as e fit take protect yoursef for strong heat wen you dey do outside wok or even na for your farm but e dey outside.

Wetin you go do to take protect yoursef from sickness wey dey related to heat. Now na farmer you be, you been dey wok under sun, you dey sweat, heat dey comot for body and so di weather dey very hot. Wetin you go fit do to take protect yoursef from all those heat. Numba one, you need wear light cloth. Now dat light cloth wey you need to wear na so that di cloth wey you wear e no go dey hurt you for body add wit di hot weather wey dey there. So if you wear light cloth do wok, at least e go dey you light, air go quick touch your body and e no go lead to internal heat bicos too much heat dey enta di body too. Anoda tin you need to stop to dey wok for afternoon. We know say sun in di afternoon dey hot well well and na dat time wey di heat dey increase. So you too, protect yoursef, no dey wok for afternoon. So if you dey do your wok in di morning or you wok in di evening, dat morning sun e no dey too hot, dat evening so e no dey too hot, so e go protect you from all those sickness wey dey come as a result of heat. Anoda tin wey you need to know na for you to dey drink water plenty. As you dey wok so you go dey tired, you need to dey drink plenty water to protect yoursef. Anoda one be say you need to dey baff wen you don go wok like dat. No be sometin say you go go wok, all you come back come begin dey baff hot water or you baff warm water. No. You need baff cold water, water wey dey very cold, wey go make your body, your system cool well well. Di water, make e no be say na small water wey you go dey manage. Make e be plenty water wey you go dey pour am very well for your body. E dey cool you dey go. Lastly, you need to dey rest very well. Wen you don baff or like dat, find place, lie down, sleep, rest. Dat place wey you dey rest, make e no be say you go rest for wia sun dey. Rest for wia air go dey touch you. If na fan, you use am. If na A.C., use am. Even if you wan go rest for inside house, try open door and window make air dey enta inside, make di tin dey touch you so that your body go dey cold. So even if na to lie down for mat but air dey touch you, e good like dat.

How you go take make sure say water wey you dey drink dey clean and e dey good during hot water weather weather. You know say as weather hot so, you no need bring any kain water. Di need na make sure say di water wey you dey drink e dey very okay and e dey healthy. Numba one, wetin you need do to make sure say dat water dey very okay and very healthy be say, number one fetch water from betta place. Yes, we know say during dry season or even wen weather dey hot, water full evri wia, but no be evri wia wey water dey you go go fetch am drink. E No go fetch water for gutter drink. E no good fetch water for stream wey nyama-nyama full inside drink. So if you dey fetch drinking water, make sure say dat place wey you wan go fetch di water, di place dey very neat, e dey very clean, e dey pure from nyama-nyama. No be gutter water. If na stream, na clean stream. If na well, na clean well. If na borehole, di borehole dey well treated. Na him be dat. Anoda tin be say, use water filter. Even wen you don fetch dis water from clean place, e get dis filter wey fit hold small small small dirty. Di water fit still get small small dirty, e no dey clean like dat. So dat water filter go help you filter those nyama-nyama, those small small one wey you do mistake fetch put inside. So by so doing, you go make sure say you dey drink clean water. Anoda one be say, store dat water wey you fetch from good place, wey you don filter. As you wan keep am, keep am for betta place. go just go fetch water like dat, carry am go keep open. um Tins fit fly come enta inside, pesin fit carry sand throw put. No. If you fetch am, keep am for betta place. Find sometin cover am. No fetch clean water keep am open, go keep under sun um um. E no fine. If you fetch clean water, cover am, find one good place go keep am. By so doing, di water go dey okay for you to dey drink.

Ways dey for any traditional practice or remedy to take cope for heat period? Yes yes, ways dey, plenty traditional ways wey our pipu dey do for village e dey to take cope for dis heat period. Numba one, one way wey dem dey take cope for dis heat period traditionally be say na dem dey rub shear butter. You go know say shear butter itself e dey make pesin skin dey fresh, e dey very good for body. If you put am for your skin, for your cream, e dey help you very well. So, so many pesins for dis heat time or for heat period, dem go go buy dis shear butter, put am for dia cream, dem dey rub am for dia body. So e go help protect dia skin from sun burn, so sun burn no go dey hit dia skin like dat. Anoda way na local drinks. Some pipu fit dey prepare kunu, zobu, tiger nut, dey drink. Now all dis local drink dey help cool dia internal system, yes. Anoda one na dis herbal mix. E get some pesins wey go go mix leaves, mix leaves like dat, come pump belle. Di tin go cool dia system for dia belle, wash evritin, cool dem, make dem dey light and normal. Anoda one wey dem dey do, some dey stay under shade. Yes, so wen dem see say heat dey like dat, dem go go lie down under shade, dem go go sidon under shade. E get some pesins wey dey like sleep for under mango tree or some go lie down for dia house, keep dia door open, keep dia window open. As dem do like dat, na one of those ways wey dem dey try take protect demselvs against heat. Lastly, most of dem dey like wear native light cloth. All dis light light native clothes wey dey, wey no dey absorb heat, na wetin dem dey like wear, especially for village. So dem go dey wear those light light one, dey stay around.

How e dey take arrange your time for wok so that e no go dey wok for dat time wey weather dey very hot. Numba one wey I dey do, I dey start my wok very early in di morning. Now, e get some pesins wey wen dem wan wok, dem go come begin dey go wok around ten in di afternoon, and dem know say dat wok wey dem dey do na for outside, and dem know say as time dey go, weather dey hot dey go. Yes. So me, I dey do my own wok very early in di morning. Dat time wey weather still dey very cold, na dat time I go start to dey do my own wok. Numba two, wen I don wok for long period of time, I see say sun don dey comot, come weather don dey hot, na dat time wey I go go rest. Dat afternoon time, I go use dat time rest and gain back my energy. At least di hot weather no go too affect me for dat afternoon time. Anoda one wey I dey do be sey, wen I don rest for dat afternoon time, in di evening wey weather don dey cool, I go continue my wok again. I wok small. Na so I dey do am. I wok small. At least I wok early in di morning wey evri wia dey cold, and rest in di afternoon wey evri wia dey hot. I wok again in di evening wen evri wia don dey cold. And den di fourth one wey I dey do be say I dey plant my wok time for front. Yes. If I get wok tomorrow, na today I go start to plant am. Okay, tomorrow I wan wok for so so place and anoda so so place. I go wok from here to here, I go do dis one from here to here, I go do dis one from here to here. I go arrange evritin how I wan take wok am. Like now wey I dey wok early in di morning, rest in afternoon, wok in di evening again. So I go plant say okay, if na tomorrow, I go do dis one early in di morning, I go do dis one in di evening. So for example, I fit decide say okay, tomorrow wen weather dey very cold, as I still get energy, I fit decide I fit go clear so so portion dat morning, and den in di evening, I go back do di tin, do bush burning. I dey arrange my wok for front before I start do am.

Wetin you dey do to take protect your animal from extreme heat? Yes, dis heat, no be only we as farmers e dey affect. Even those of us wey dey into animal wey we dey rear goat, we dey rear sheep, we dey rear cow, heat dey follow affect those our animals. Se you know like dat? So, wetin you dey do to take protect those your animal from heat? Make I tell una my own. Nomba one, I build shade for dem. Yes, I know sey na animal and de no need live for house, di kind house wey me I dey live. So wetin I do? I build shade for dem. So, dat shade be sey I just put stick for ground, construct am, put small zinc give am, give dem, and put some sti- sticks for corner wey air go dey enter inside and where dem fit jump stand on top. Na small shade I build for dem so, sun no dey too hit dem and then di place dey de dem very cold. Another tin wey I do for dem be sey I dey give dem enough water. Yes, dat heat period, de go dey thirsty at all time. Even me too, I de dey thirsty, so I dey make sure sey I give my animal beta water, enough water - no be any kind water, no be dirty water. I make sure sey I give dem clean water and then, dat clean water na water wey go round, wey plenti for dem to drink. Yes, another tin I dey follow do for my animal be sey I reduce di time wey dem de take turn turn, waka waka everywhere. We know sey animal, de no dey stay one place, de de always waka for inside bush to find wetin to chop. So, wen e be dat time wey heat dey hot very well, everywhere dey hot, I no dey like allow dem make dem de waka for dat hot sun. So, I go just pack all of dem go put dem for shade, dat shade wey I build for dem. At least di only time wey de fit waka na dat morning or in di evening, but for afternoon, de dey for shade, de dey rest; sun no touch dem. Last tin wey I dey do for dem: I dey check their health. Yes, we get doctors wey dey specialize on animal, wey dem know wetin dey sick animal and how to treat animal. So wetin I dey do for those animal, for my animal be sey, wen e be dat time wey heat dey very well, I go go call those doctors. Na veterinary doctors de de call dem. I go go call those doctors. Dem now, go con check my animal health, see sey if heat go affect dem, e treat dem. Na so I dey take protect my animal from strong heat.

Wetin be di type of food wey pipu de dey always use do trade-by-barter for my village? Dat trade-by-barter be sey: you go give me dis one, collect dis one. Yes, ok. Tins plenti and services plenti. Nomba one na gari. Yes, e get some kind time wey some pesins from my village, dis one go carry one basin of gari go give dis oda one sey: ‘’Collect dis basin of gari, give me rice.’’ You know sey rice dey expensive pass gari, yes, or gari dey expensive pass rice. So, e fit tell you sey: ‘’Collect twenty cups of gari, give me fifteen cups of rice.’’ Or, ‘’Give me twenty cups of rice, collect fifteen cups of beans.’’ Na wetin we dey like trade be dat. Another one na palm oil. Yes, you fit carry palm oil go exchange wit another pesin wey get groundnut oil. So you give di pesin one litre of palm oil, di pesin give you one litre of groundnut oil – you don exchange something be dat. Another one na haircut – barbing saloon, or tailoring, or shoemending. You, you fit sabi how to sew cloth, di other pesin sabi how to barb hair, dis one sabi how to um um do shoe, you sey: ‘’OK, barb hair for me, I go do shoe for you.’’ Na wetin we dey like do be dat. Dis one go come sey: ‘’Ok, sew dis cloth for me, I go sew dis shoe for you. I go barb, I go barb dis hair for you.’’ So, dis trade-by-barter wey we dey do for our community, we no dey do am for way wey one go cheat di other pesin and this other one go cheat dis other pesin. No, we dey do am in such a way wey be sey everything go dey equal – friend no cheat friend. Another tin wey we dey like do trade-by-barter for our village na yam or maize. We fit tell you sey: ‘’Give me yam, collect water yam, or give me maize, collect melon.’’ We dey like do dat one for my village.

How you go tek solve wahala wey comot di time wey una dey do exchange of goods Now, you know sey dis exchange of goods wey una dey do so normally na sometin wey fit cause problem base on sey, dis one fit no like wetin dis one carry come. So, one or two disagreement go enter, so, how you wan tek solve am? Number one, talk small small. Dat time wey dis one carry sometin come, to come exchange wit your own, if wetin e carry come you no like am, you no need shout, you no need quarrel, talk am small small mek everybody sitdown, una discuss everytin, gently gently, small small, una go agree sometin. Number two, mek each person explain wetin dey want. Exchange of goods no be sometin wey you go just come dey sey collect dis one give me dis one, no, you need explain na give dis one, dis one follow explain am give you, sey see wetin I wan here, see wetin I want here, una agree. Anoda tin wey una need do be sey, una need call person wey una trust mek e come dey around as witness. Yes, we know sey two of una na big pipu, but una need anoda person who una trust wey go follow come look am to be una judge as witness to say ok, di day wey dis two pipu be exchange so so so and so tin, I bin dey dier. See here wetin dem be talk, see as dem be agree, see wetin dem be sey dem go do here, so, by so doing una go resolve all mata wey dey dere. Lastly, before una exchange anytin, mek una get agreement first. Yes, you no go just carry sometin come exchange wit anoda person, wen pro beta agreement nor dey ground and you too you no go go exchange sometin wit di oda person wey di person nor dey around. So, everybody need dey around, una agree sey um, we gree mek e be like dis by so doing una go solve any dispute wey wan come inside. Thank you.

Wetin you fit do? Wetin you dey use to make sure sey our river and stream dey good for pipu to use or even you to use dey healthy? Number one, no trow dirty for river or stream. We know sey water dey flow, river dey flow and den, when you don do sometin for your house, you get dirty, instead of you to carry am go put for dustbin, you go na carry am go trow put for river, you go carry am go trow put for stream sey mey water carry am go. Where water wan carry am go? E no fine, as you dey trow dose tin put for water so, e dey make di water dey unhealthy for us and for pipu wey dey follow use am do oda tins. Anoda one na, no put chemical for dat water. We get some pipu wey dey do fish work, dey dey do fish business, na fisherman dem be, instead of dem now to go use net catch fish, dey go carry guanacline go trow put inside water, so dat fish go die mey den go pack am. You dey spoil di water, e no fine. E dey spoil di river, e no good. Anoda one na for you to plant trees near river. Yes, e dey very good. When you plant tree near river, e dey protect di ecosystem, e dey protect dat water, e dey protect dat environment. You go mek di water no go quick dry, dat stream no go quick dry during dry season because dat tree wey you plant so, e go protect di river, di stream from sun, direct sunlight. So, anyhow sun fall, anyhow sun shine reach, di place, dat river bank, dat corner go still dey cool and den pipu wey dey around go breathe fresh air. Anoda tin wey you need do na report anybody wey wan go spoil di water, you you no fit do am but you get anoda person wey wan go spoil di water, report dat person, so dat dat person no go go spoil dat river or dat stream. Na so you go tek maintain healthy river and stream.

How you wan take stop soil erosion and sedimentation for riva? um wetin be soil erosion? We know sey erosion first na da wota wey dey role for ground wen rain fall, wen rain fall you go see wota dey folo one full line, the tin dey flow dey go dat one be erosion, den soil erosion na do kin dat kind erosion, wey e dey wash the ground, you go see sey e go come dig one big hole like gota um. And den this sedimentation na as e dey wash the ground so, e dey pak small-small-small- sand, stone all dos dirti-dirti go put for inside riva for ground and for the bottom of the wota. Dat is why somtime wen you enta stream and riva you go dey see stone. Shap-shap stone for bottom of wota, you nails you see you see all dos tins dey cause am. so How you wan take stop am? Nomba one: plant gras and tree wey dey hold soil; e get som gras wey you go plant wey dey blok erosion, yes! to Dat gras no go allow wota to flow like dat, the speed of the wota go dey very reduce.yes, you need plant am. Carpet gras dey dia, anoda gras dey. Anoda tin you need to do na for you to build small wall. Like sand bag and stone or stone bag, now, dis sound bag e mean sey um, you go go pack sand come put for bag, weda na cement bag or na sak bag or any kind bag. Or na rice bag, you go pak -am-pak –am pak-am plenty like dat, come put for soil, for ground dat place wey the wota dey pass, blok am dia so dat as rain dey fall mey the erosion dey come. All dos sand all dos tin wey e dey kari, e go blok for dat place, the tin go remain dia, na oly the wota now go pass go riva, e no go kari all dos particle, all dos yama-yama go put dia. secondly The last one here na you wey be fama, do fam wey no go skata ground, e get som pesins wey if you go dia fam dem don skata-skata ground every where, put road every where. So as rain dey fall, e dey wash every tin dey go, e no gud so if you do like dat you go, if you do dis three tin wey I talk, e go help prevent soil erosion and dat wota wey dey kari yama-yama go put for our riva, thank you.

Which kind part wey all dis our local communites dey play to protect riva and stream? You see dis our villages, e get plenti role wey dem dey pley to protect dis our stream and villages and rivas. And if sey, de no dey do all dis tins, a no sure sey we, the young ones wey come, we for even fit come see dat stream and riva, e for don dry since. Nomba one, dem sabi the area well well, de sabi wen the wota dey ova flo, dem sabi wen the wota dey go down, e no where deep, e no where no too deep. Na why if you go som of our villages, our local communities, e get time wey you go go de go tell you go di side, no go dis side, no go dat wota by dis time, go by dis time. E get som time wey dem go tell you no fish, no cut dos trees wey dey around dis wota, na because sey dey no the area. Anoda one, den dey protect the environment by planting trees around. Go around dis our villages you go see sey most of the stream, most of the rivas, dey inside bush and as e dey inside bush so you go see sey, big-big big-big trees dey surround dey line for the riva, e protect inside so sun no dey too come for the wota wey go come cure the wota. dey get laws, yes dey get law, dey fit give law sey okay from today henceforth mey nobody put gamalin for dis wota again. From today hence forth make no bodi cash fish for dis oda side, from today hence forth mey nobody go plant fam for dis oda side so all dos small-small laws, wey dey dey protect the wota, dey dey help manage the wota. Lastly, dem dey educate oda pipu, dey dey teach oda pipu. so By the time those elders, the chief and villages don make dos laws, the traditional ruler, de go now come bigin to teach dos small-small ones, the yong ones sey, the law wey dey here de no dey do like dis, deno dey do kike dis but de dey do like dis um . So dos tin dey help manage and protect the wota.

How you dey take monitor wota wey gud and den, you take solve the wahala for wota wey spoil? Yes, e get plenti ways wey de dey take make sure sey, e know wota wey gud and den dos one wey don spoil dey solve the problem make sure sey de wota de don make am e dey gud. Nomba one way to take do dat one, na to test the wota. To test the wota dem mean sey, you go fech small wota weda na for cup or na for boket, you go fech am. Kari am go lab, e get somtin wey dem go go do for dat lab, som chemical wey de go go use chek-chek-chek-chek-chek to no weda the wota dey gud or not. If the wota dey gud, e fine, if the wota spoil, dem go try find out wetin make the wota spoil, na from where the tin dey spoil from, na so de dey take do am. Anoda tin wey dem dey take run am sey, de dey use machine and censor. Now. Asumin sey where the lab dey, e dey very far so de no fit fech the wota from the riva or the stream kari go dat far place, wetin de go do, e get one machine wey de go just kari put for inside the wota. The tin go read like computer tell dem sey okay dis wota dey gud, dis wota dey bad. Every tin na machine go do am Anoda one wey de go do na dey go contro the way wey the wota dey take spoil from. Na if de see sey na dirti wey de dey put inside, where the dirti dey from come, na from gota or na pipu dey pak am come put, dem go chek am. And den lastly, de go dey educate pipu, de go dey hold seminar, de go dey hold programme dey tell pipu sey dis tin wey ona do for dis wota to dey put dirti for wota, e no gud, dos of una wey dey go sheat for wota e no fine, dos of una wey dey go cut tree, put gamalin, put chemical for inside wota e no gud. Dem go dey teach pipu how to protect the wota. na so dey take do am

E get anytin wia dey fit to protect streams and rivers for my area? Yes, tins plenty wey dem fit do to protect rivers and streams for my area and now I wan list some of those tins wey dem fit do. Number one of those tins wey dem fit do na clean up campaign program. Now, dis clean up na to go dey clean di rivers and di water and di streams to go clean am commot all di dirty wey de don throw put inside. Clean am commot all di shit wey dey dia, every yamayama make sure say, di road to di water dey clean, di water itself dey clean, di surroundings of di water dey clean. Dis cleaning e fit dey on weekly basis maybe every Saturday or e fit be on monthly basis every last Saturday or anytime de wan am but clean up na anoda big tin to do to take protect river. Anoda one na government law, government fit keep law say make nobody throw dirty for our con for our river. Yes, na one of dose initiative dose tins wey dem fit do to protect our water and our river, our streams dem. Anoda one na community awareness now for dis our community e no go be just few pesins wey go say okay um we no go dey throw dirty again you need tell everybody, small pikin, big persin, young, old, man, woman, boy, girl, at least make dem sabi sey see watin and watin we need do here to make sure say we protect our river and our streams. Last one but no be di least na monitoring by NGOs, we know say we get different organisations, different group of pipu wey dey more interested about our enviroment we dey more interested about our river ways so dey fit waka village by village to dey monitor watin dey go on so dat dem too go follow protect di river and stream.